Amma'no amma'note yaa maati amma'na hoongiro mayi qarri daano amma'ninoonni daafo mayi lexxawo amma'nate yaa ayeeti alba hige abbinohu kulie

Baattote ofollanna dhagge, baattote ofollonna dhagge yinaniri hiittoreti, baattote ofolla wolurichinni mayini baxxittano, baattote ofolla danchate, baattote ofolla gotima woyi lagichame.

Sicconna badooshe, siccoho yaa mayate, badoosheho yaa mayate, siccuniti horosi maati, sicco hiiko garinni afinayi, horosino

Owaante, owaante yaa mayyate, owaattanohu ayeeti, owaantanihu maati, owaante hooguro mayi makkano, owaantete qaru.

seesaho yaa mayyaate seessinsannihu hiikkuriiti seesiha hoongiro maye gatanno seesisniro maye lexxanno seesiisahu ayeeti

Koatte, koatte yaa mayyate, koatte mayinni loonsanni, koatte loonsanihu hiikkoti, koatte wodhiniro mayi horo afi'nanni ,koatte wodha hoongiro mayi goda'ano, koatte yaa mayati?

muronna laalo muronna laalo yaa mayaate murotenna laalote noonsa badooshi maati muro massi'nanitemuro hooguro may qarri no muro yaa itate woye agate horonsi'nanni

Egenshiishsha, egenshiishshaho yaa mayyate, egensiisanihu maati, egensiisa mayra hasiisu, egensiisanihu ayeerati?

baattote ofollanna dhage baattote ofolla yaa mayyate baattote yaa mayyate baattoote ofolla mamma noo baatto mayi aana no baattote ofolla bushshuro woy seekkuro horo nooseikka

Daganna matete yaa mayaaye dagate yaa mayaaye maatete yaano mayaate faga hedhuro maa afinani daga hooguro maa hongemo fagana maatete badooshu maati.

boohaarranni base boohaarranni base yaa mayyaate boohaarranni mayi kalaqinoho boohaarranni merershira mayi heeranno mannu boohara hoogiro makkanno boohaarewo daafo marichcho afiranno

looso loosoho yaa mayyaate looso loonsannihu mayeeraati? looso loosa hoongiro maye ba"awo looso loosate maa afi'nanni?

Egenshisha egenshishaho yaa mayaate egensisanihu ayirati egenshishuyiti horosi maati egenshishu mama afamano egenshishu mayira kaalano.

Seensille, seensille yaa mayate, seensannihu mayirati, seessa hoongiro mayi qari no, seensonni daafira mayi lexano, seeensannihu mamotteti, seensanihu mitowa ha'nani woyitetinso mineno seensanni

politika, politikaho yaa mayyaate politikuyiiti horosi maati politika ayi hasiranno politiku isi ayeera kaa'lanno politiku abbanno xiqime maati ati politika baxatto.